Mushifanani mulimo inzu ni lugoba lwe gameezi nenga kutulo kwe lugoba lwe gameezi kuliyo bikyaala ,iliyo buveera isi badumagawo ,aliwo ni umuseeza yemikile inyuma yene

Mushifanani mulimo bana babaana babili mutwela uwesinde umulala umukhaana wesinde ali khugari imaso baboweleko meezi kugali , uwesinde ali khufuga uwekhana ali khusindikha.

Umusaani ali khu pikipiki yewe ali khuvuga khu luguudo nenga khundulo khulikho tsi'motoka ni abundu esi bakulisila kamafura naye ali khundulo khwene ikhwo.

Luguudo lwabirira akari eh bunyaasi nga khutsindulo iliyo bisaala bisolesole, bunyaasi buliwo nenga bugali bwe mungaaji.

Mushifani mulimo umukyelema wekhale khundeebe, kumukhono mutwela kuli khushuma shallimagezi kumulala kwa'ambile khachayi khewe mungono alikhunywa

Umukaana ali kutunda zi’nyaanya, awaambile silingi mukono asilile mungaji kutulo mwe lugudo.

Mushifanani shilimo basomi babili bali khulolelela byesi batabule babirere mu khandu khe ndabiramu baali khwitegereza tsi ranji.

Mushifanani mulimo imotoka yasutile kamatoore kamakali karyo nenga basaani bemikhilekho babili, mutwela wemikhile khu motoka yene umulala wakonele khu matoore.

Mushifanani umu mulimo bikoona birura mumeetsi nga bunywinywi ubu buwaanga bubili bwemikhile khubisaala byene bishina

Bamaayi bagwatile zimbera mumilo kumutwe ni kumikoono nenga balala basudilemo babaana kumigongo

Kamanda kali mubisawu khundulo khwe lugudo bakarelemo khumpi ni khesi boshela nga mumaso mwene mulimo shikyewa.

Bibiindu bye khu kulisa bye khulya nga tsinyanye, kamarofu, madyanga bili mu khatale nga ba umukhasi mutwela wemikhilewo khu bikulisa.

I'motoka i'grader yasutile ni i'tipa ilimo umusaani mutwela ali khu kivuga mutwela we mile khundulo.

Bana bekana bane bemile atwela basutile kameetsi mubidomola nenga babisutile khumurwe babandi babili bemile mumaso kawe.

Ka mabaale kamabofu kemile khupi ni shisawe she imbalasi ba bandu bataru bekhale khulibaale li twela.

Mushifanani mulimo bibindu byesi bakhalangila mutsinyenyi babirele mustibakuli mulimo khamulali khabamo bindu bingaayisa byekhulya.

Musyifwananyi mulimu umusaani wekhaale mu lyaato litimila khu meetsi nenga lilyaato lyene bakiboyilekho kumukosi.

Ikanzu ni coat atwela ni gomesi babira khubiwumbe

Umuseeza ali mukaatale ali kugulisa umujelema zinyeenyi zekhulya .

Babaana basinde ne bakhaana bemikhile mumaaso we sisaala, mutwela waambile i'pen warele mukhanwa, umulala wakwarire ingubo yayinukhakho

Mu shifwananyi mulimu Inzukhi yemikhile khu syimuli syibalaayi, nenga yarere munwa munwa kwewe mu shimuli khukwesamu bye bye bunule.

Umuseeza wemikile kujelemezi iye gameezi nga ali khulooba zi'ngeni.

Umundu utuunga shalaani, alikhupima ingubo eee ni khutuunga shiseela shitwela

Mushifanani mulimo bibyalo bye gamadega bikali busa byarurira khutwela ni shabonekhane nga umundu ali imabega wene wabyo

Babaana besomelo bawambile imbisho bali khutunga "?" bekhale mushibuna shabwe

Musyifwananyi mulimu inzu nenga mu maaso iliwo kumuyekhe, kwesi bemikhawo ni khapaande, waliwo ni khadomola khesi basingilawo kamakhono.

Mosoni wakhambile khakhana khewe ili khukalolelela khukhuru nenga bali khumabale

Intuga ndwela yemikhile mu bunyaasi nenga yasilile mungaaji, imabega wayo ikisi iliyo.

Musifanani mulimo babaandu bakali ne zimotokha zibili babaandu babili bemikhile mumotokha indwela khungaki imaaso bareleyo ibindela yawe nenga umusaani uwimikhile mumaaso wawambile ibindela mukhoono

I'gari yimikhile khu luguudo nenga khu gari khwene baboyelekho, kamatoore syisaala syakiwambilekho.

Musyifwananyi mulimu inzuki yimile ku kimuli, yareremu kumunwa kwayo ili khesusuna bunulu nenga syimuli syene syiwaanga.

Mayi, umusaani, basaani bataaru bekhaye khu tsi pikyipikyi nenga imabega wayo waliyo tsiitsu tse korofwa.

Kayuni kemikile kujelemezi lye gameezi nga kali mu bunyaasi

Musyifwananyi mulimu Luguudo lumiliyu, tsimotokha tsili khubirirakho, nenga khundulo khulikho tsinzu tse tsigorofa.

Umusaani ali khusindikha umuzeyi nenga umuzeyi ekhale khushigari she balema mumaaso muliyo zimotoka ni bugari ne babandi bimikhile asi we shisala.